Hwana hudodori hunosise kuti kwehunofunda hunoti hukati funde-funde hwopuwe nguwa yekuti hwomborya, kurya kunoshande pakuti hugare ndxondo dzakabeuka hurekere kurembe pakufunda.

Weifundise hwana hudodori ahudi kuti hunyanye kuwanda maningi hwakaitawo hushoma hunoite kuti ukasire kuone kuti kamwe nakamwe kangadei kuti kaitirwe zvakanaka mukufunda kwako.

Kufunda kwehwana hudoodori kunowande kutamba. Kutamba kunoite kuti hufarire kude chikora. Saka hwana hudoodori hunosise kuti hukati funde-funde, howaniswe mukuwo wokumbotamba.

Ndau dzinofunde ana adoko dzinosise kuti dzinge dziri ndau dzisingazi kunyanya kufaranuka maningi kuitire kuti ana aite nyore kuaongorora peshe paanenge ari.

Kufunda anhu akaite boka kunoite kuti anhu akwanise kuite musoro pamwe eishanda ari pamwepo pfungea dzauyu nedza uyu dzikabatana dzoumbe chiro chimwe chinobva chaite kuti kufunda kureruke.

Muzvikora ,zvinosise kuti zvigare zviinema bato akanaka anotendere kuti gwinya remotokari risvike, dzinosvike zvakanaka risingawurayi mavhiri adzo. Saka bato rinosise kugara rakachena, rakanaka kuti musatyise kunyanya kune anoenda kuzvikora.

Zvikora pazvinenge zvichiyite mhando yemitambo yakasiyana-siyana, zvinosisa kuti chikora chinenge chayendawo pamusoro, chopuwawo mukombe, izvo zvinodetsera kuti payite kushanda ngesimba pakukwikwidzana kunenge kwechiita zvikorazvo.

Ana aripachikoro anosise kuti apote echione nguva yekubhuirana. Kubhuirana kunodetsere kuti ana agare aine ndxondo dzakamuka.

Mwana weshe unosise kuone mukana wokuti atange ngefundo yepashi zveikwire kuenda mberi. Fundo yepashi yakanakire pakuti inogadzirire mwana pane zvaachade kusangana nazvo kumberi.

Mumhatso dzekufundira dzimweni dzenguva ana anokone kufunda, eyiite zveku nyorerwe zviro parukumbate, izvi zvinodetsera kuti zviriparukumbate zvo ,zvinokone kurambe zviyifundise vana akaramba eyizviona mazuva eshe.

Zvikora zveshe zvemunyika zvinode kuti zvikurudzire ana naabereki kuti aende kuchikora akapfeke ngubo dzisingakwanisi kuasiyanisa kuti uyu unobve paarombo uyu unobve paapfumi ngubo dzechikora dzinondo fananidze mwana weshe.

Ana echikora kunyanya nyanya anenge achakaita adoko kufunda kwawo kwakanyanya kuwandire pakutamba hino anenge echida kupota echigadzirirwe ndawu dzaanopota eyitambira kuramba kwavanenge achiita kunoitei kuti ngqondo dzawo dzigare dzakabewuka.

Muzvikora mwedu tinotarisire kuti fundo yeshe ingadiwa nemwana aione, midziyo yeshe ingade kuti ishandiswe pakufunda kwemwana inosise kunge iripo kuti mwana abate zveshe zvaanotarisire kubata. Izvi ndozvinosimudzire nyika yedu.

Kufunda kweana kunombodao nguwa yekuti anombobudawo echimbozvitambira aripachawo asina unoapingaidza izvi zvinoite kuti zvibatsire kugadzirise ukama hwawo ana pachawo asina mufundisi unonga anawo.

Ana anosise kuti afunde echitangire pachikora chepashi izvi zvinodetsere kuagadzirire fundo yawo yemhando yepamusoro nekuzoti aite anhu anooneka munharaunda kana echinge afunda.

Muzvikora munosise kuti ana apote eifunda paanofunda anosisazve kuti apote eizopuwa nguva yekuzorora kuzorora kwaanoita kunodetsera kuti nxondo dzavo dziite zvakanaka.

Zvikora zvedu zvino sise kuti zvinge zvine ndau dzeku fundira dzakawanda izvi zvino detsere paku dzivirire anofunda kana mamirire ekunzi anenge akashata.

Pachikora ana anosise kuitavo nguva yaanobude mumhatso dzekufundira. Eitendereravo echimbotambanudze pfungwa pamwepo nenyama. Izvi zvinobetsere kuti ana azonyanyikuremba eifunda.

Pazvikora panode nguwa yekuti vantu vapote veibude mumbatso dzekufundira eimborohwawo ngemututu izvi zvinodetsera kuti vantu vanyanye kurembesa ndxondo dzavo .

Mphatso dekufundira dzinosisa kuti murukumbati machona muzare zvekuerenga, ana akaona zvekuerenga zvinovaaraidza ngekuti nguwa yawo zhinji inoperera pakufunda.

Muzvikora munosise kugara mwakarongeka muine mabhuku anoite kuti ana afunde .Kuverenga kwemabhuku muzvikora kunoite kuti ana awedzere fundo yawo.

Muzvikora ana anosisa kuakirwa mbatso dzekufundira. Mbatso dzekufundira dzinosetsere kuti ana afunde akasungunguka eyizvidzivirira kubva kumamiriro ekunze.

Zvikora zvinosise zvechitendera ana ese anoda kufunda kuti afunde pasineyi nekuti muntu ungadaro aneurema hwaanahwo pamutezo wake izvi zvinodetsera kuti mwana weshe awane kufunda.

Zvikora zveshe zvinosise kutaurire ana nekuakurudzira kuti auye akapfeke ngubo dzechikora. Kuenda ana akapfeke ngubo dzechikora kwakanakire pakuhwandise hurombo hweimweni misha.

Ashandi anoshande muzvibhedhlera, anosise kutoshanda akandopfeke zvindxoko nengubo dzinoadziirira kungadai kuzvirwere nekutozvi dziirire kusazvi vhiringidza nekuzvi svipisa nemishonga yaanenge echishandisa.

Kufundwa kweagirikhaucha kunobatsire ana kunyangwe aamumakanyi awo ngekuti anokwanise kuchiti zvaaifunda kuchikora echizviita aakanyi. Zvakadai ngekurima, kurape zvifuyo ngenjira dzakasiyana siyana dzekuchengetedza ndidzo zvifuyo zvavo.

Muzvikora munofunda antu akuru antu anosise kuti arye zvikafu zvinoake mwiri zvine utano izvi zvinodetsere kuti mwiri urambe wakagwinya

Muzvikora munotombodawo nguwa yekuite yemabiko ana achipembera aripamwepo echibusa echitamba neamweni awo, pamwepo neanoafundisa zvichitoenderere mberi izvi zvino zvinobatanidze ukama hwakanaka pakati peana echikora.

Muzvikora ana anosise kushanda ngesimba mukufunda kwaanoita. Anosise kuti abve panerimweni danho achiende panerimweni danho. Izvi zvinozodetsera kuti nyika yedu isimukire.

Zvikora zvemazuwa ano zvofundise ana mabasa emaoko zvakaonekwa kuti iyi injira yekusimudzire ana kuti anyazopedze chikora anokwanise kuzozviraramisawo nemhuri dzawo.

Zvikora zvizhinji zvemazuva ano zvokurudzire ana kuti vaziye mabasa emaoko. Mabasa emaoko anobetsera ana pavanenge vazopedza chikora, opinde munyika umu. Zvinoabetsere kuti anenge okone kuzviraramira echizvitsvakirawo mare nemabasa aakajaira emaokowo.

Muzvikora munosise kufundiswe mabasa emaoko angadai ngekurima, kungave kutyaire motokari nekutogadzire motokari dzachona izvi zvinodetsere ana kuti akone kusozviraramisa asiri pandau pona paanofunda .

Muzvikora ana anosise kuti ateerere zvese zvaanofundiswa nezvaanoronzerwa. Izvi zvinodetsere kuti akwanise kurarama neamweni zvakanaka nekutokura antu aine untu.

Muzvikora munosise kugara muchiitwe mishando inosanganisire kuake zvikora. Chikora chikange chaakwa zvinodetsera kuti pakaa nembatso dzakawanda dzekufundira, ana anofunda akasununguka.

Zvikora zvemazuva ano zvaane midziyo inoshandiswa ngeana paanenge achifunde mabasa emaoko. Mabasa emaoko kuchikora anodetsere ana apo anonge azopedza kuti akone kuzozviraramira zviri nyore.

Nyika mazuvaano yode anhu vakafunda ,kufunda kwavakunoita kunoite kuti ivo vana anokwanise kuzozvigadzirire hupenyu hwavo nekuzozviriritira pamwepo nekutosimudzirawonyika nentaraunda.

Muzvikora munosisa kuti antu aite mushandira pamwe areke kuti uyu unoita chake uyu unoita chake mushandirapamwe unobetsere kuti basa rifambe zvakanaka .

Mu zvikora muno sise kuti muite fundo ye mhando ye pamusoro fundo ye mhando yepa musoro ino detsere kuti ana akone kusimudzire nyika yawo pamwepo ne nharaunda.

Zvikora mazuva ano zvino sise kuitawo kufunda kwechi manje manje kwakadai ngeku shandise madandi mutandi e ndxondo ma dandi mutandi ano detsere kuti ana ano tsvaka zveshe zvaa angede kuziya maringe ngeku funda kwavo.

Muzvikora vana vanosise kuti agare eyiunganidzwa nguwa ngenguwa, izvi zvinobetsere kuti kuti paine mashoko angada kuti ana aziswe anoziswa mashoko wo aripamwepo kuitire kuti azopota echi cherechedzana nguwa nenguwa kuti pane zvinenge zvakambo bhuyiwa.

Mbatso dzekufundira dzinode kugara dzakaita mbatso ana arimwo anozwa chidaka daka chekufunda panyari pekugara pakange pakanasa kuikaite pakanaka kudai mwana anofunda zvakanaka ende zvichaba muitira pane kusvikinyidzana.

Muzvikora ana anosise kupota eifunde mabasa emaoko. Mabasa emaoko anobetsere ana mukurarama kwavo muupenyu. Izvi zvinozoite kuti ana azokone kuzvishandira eiriritire mburi dzawo.

Ana eyifunda vari muzvikora panosise kuterera kuterera kunodetsera kuti muntu arege kurasikirwa ngezvanenge eyifunda.

Zvikora zveshe zvinosise kuti munge muine mabhuku ekuerenga awo anodetsere kuti ana mukufunda kwavo apote echitsvaka-tsvaka zvaangada zvinoadetsere kuti avandudze zivo yavo.

Kufunda kweana muzvikora akaite zvikwata zvikwata kunodetsera kuitire kuti muntu umweni unenge asinganasi kuzwisisa kuti zvinoite mahambirei unopindawo kuzwisisa nekudetserwa ngeantu anonga ainawo padhuze.

Ndau dzekufundira dzinosise kugara dzine zvikwangwari chikwangwari chinodetsere kuti muntu anoasingazi ndauyona unokombidzwa ndicho chikwangwari kuti ndipo panotsvaka.

Muzvikora munosiswe kuti ana afunde zveshe zvaangade kufunda zvinodetsere muupenyu hwawo. Kufunda kweana kunosimudzire mburi dzawo, nharaunda pamwepo nenyika.

Kuenda kuzvikora chiro chakanaka kunosimudzira upenyu hwemuthu pamwepo nekusimudzira ntaraunda yaanogara nenyika yeshe inosimudzirwa ngefundo yemunthu.

Muzvikora ana anosise kupota eiteme teme mashango kuti agare akatsonga izvi zvinodetsera kuti azvidziitire pakurumwa ngezvipuka zvakadai ngenyoka.

Zvikora zvinosise kuti zviwande ngekuti zvinodetsera kuti nyika isimukire pamwewo nenharaunda inosimukira ikaite antu akafunda akawanda.

Muzvikora munosise kuti ana apote echioma mukuwo wekutamba achiite mitambo yaka siyana siyana veikabe bhora veikandirana zvinoite kuti nyama dzavo dzigare dzaka takazika.

Muzvikora munofunde ana munosise kugara muine zvihlayo zvekuti mwana wese munofunde ane pekugara. Izvi zvinodetsera kuti mwana afunde zvakanaka, anase kuteera.

Pachikora panofunda ana panosiswa kuti paningirike kuningirika kwekubanze kuno Kona kukhombe kuningirika kwemukati tichidaro tinobhuye kuti kuningirika kwekubanze kunopindawo kukhombe fundo inonga iripachikora ska kuningirika kunosimudzirawo chikora.

Muzvikora ana anosisa kurya chikafu chine zvakakwana izvi zvinodetsera kuti hutano hwavo uite utano kwawo.

Zvikora zvedu zvingadai zviri mumakanyi kana kuti ikweyo kumadhorobha zvinode kuti muntu akwanise kuchiona kubudikidza ngebandera rinenga rakaiswe pangawe pamugwagwa wechikombedza kuti ichi ndicho chikora chinodzidzirwa , zvichizooneka kuti.

Ukaona mwana we chikora unokone ku kurutana akuru echi reketa mwanawo uno rarama zvakanaka mu ndaraunda pamwepo ne munyika aaha tambudziki nekuti ku kurutana ndiyo yega njira inoite kuti mwana ayite mwana kwaye.

Zvakanaka kuti muzvikora muzare ngemabhuku ekuerenga kuitire kuti ana paanenge echifunda echiite tsvagurudzo dzawo zviareruke asashupikeba kuti zvaangade kuziya ozviona ngenjira ipi.

Zvikora zvinodetsere ntaraunda , nyika pamwechete nemuzvipatara . Zvikora zvinoite kuti muntu akure mungave mupfungwa nezviito .

Muzvikora munosise kugara mwakaningirika muneutsanana hutsanana hunochengetedze ana echikora ngekuti pane utsanana ndokuti paneutano

Kuti paine shoko guru ringarire kuti ana echikora abhuyirwe, apurutane zvinenge zvichide kuti aunganidzwe aende pamwepo apo anenge achipurutana zvinozovabetsere kucherechedzana kuti uchaziya here zvakabhuyiwa payani.

Apo panokombe bhodhi apo rakanyorwe fukumo , fukumo dzinodetsera eya pakufunda kweana ngekuti dzinorodzere ndxondo dzeafana pakufunda kwawo, eya saka zviro zvinobatsira maningi pakufunda kweafana eya zvichisimudzire kumuka kwendxondo.

Muzvikora munosise kugara mune zviakwa zvakanaka zvinokwanirana neantu eshe anenge echifunde pachikorapo, kuwanda kwezviakwa kunodetsere kuti ana aka fundire muzviakwa kana kuti mumhatso dzekufundira anozvidziirire mamirire ekunze.

Apa panobakombe afana anobve kuchikora eyahe anobakombe kuti akapfeke zvakanaka , zviri zvinokombe kuite mwana unetsika dzemwana wechikora wemene eya apamborina mapfekero aya anenge echi ngechibungumupee baa apo.

Muzvikora munosise kupota mwechiitawo nguwa yekuti ana anotambe mitambo, kutambe mitambo kwakanaka kunogwinyise miwiri, kunoita zvee kuti ndxondo dzeana dzigare dzakamuka muka.

Eya vanodaro pakufunda kwo kuti umwe ngaumwe akazvigarira pachigaro chake chinobamuitira eyaa. Ende mafundiro aanoita anokhomba kuti akasiye mukaha pakati peumwe naumwe, kuedza kudziirire kuparira kwezvirwere zvakadai ngemukhuhlani.

Kuunganidzwa kweana echikora paine zvaanode kuronzerwa kunodetsera ngekuti nguwa imweni umweni unokwanise kuzogume wobhuyire umweni kuti uchazviziya ere zvakaronzwa payani, saka kuunganidzwa echibhuyirwa aripamwepo zviro zvinodetsera maningi.

Muzvikora munosise kuti ana aone pekugara eifunda izvi zvinodetsere kuti afunde akasununguka mundxondo dzawo.

Muzvikora vana anosisire kugarisana akasiya mukaha pakati izvi zvinodetsere kuti umweni akabatwa ngemukohlani mukuhlani akusiri kuparirire kuenda pane umweni.

Kufunda kwechikora chechipiri ndikunoningirwa zvekuti kuti mwana eipedza chikora chekutanga aende. Nekuti ndikwona kwavanohleiwa zveshe nekuhlunika Kuvaningirira nekuvasiya kuti vachienda kuchikora chepadera. Kwevanondofunda zviro zvingaa zveutano kana zvemukufundamo.

Muzvikora ana anosisa kupota eita mitambo inodetsera kuburitsa mwiri ngekuita kuti ngonxo dzeana igare yakahlamburika.

Zvikora zvedu zvemhando yepamusoro zvemazuwa anaya, ngazvishandise michini yemagetsi, inoite kuti basa rireruke. Unoende koone kuti mishando yaiitwa ngeanthu akawanda mainini-ningi, hino ngemichini yaayo, inokwanise kutoishanda, basa rechitoende mberi nekutoreruka.

Kufunda kweanthu pafundo yemhando yepamusoro munyika kunokosha, kunodetsere kusimudzire ndxondo dzeanthu pamwepo nekusimudzire fundo munyika nekutosimudzirawo magariro eanthu munyika.

Kufunda nekufundisa kwemazuwa ano zvareruka ,zvoite kuti zvaide kunyorwa paboard zvimweni zvacho hazvichanyorwi, zvondobude mumaKombuta ana eitofunda zveitoreruka.

Anthu muzvikora anosise kuti arye chikafu ,chinoape utano hwakakwana. Chikafu chinope utano chakanakire pakuti chinoite kuti munthu akure zvakanaka nekuti andogara akazvigwinyira.

Pakufunda kunoite vantu muzvikora zveakuru, vantu vanosise kufunda vakasununguka vaine pekugara pakanaka izvi zvinoite kuti kunyari kuteerera kwemene muntu unonga baaa kuita chiro chake nekuti uno.......

Ndawo dzekufundira, dzinosise kuti dzitakure ruzhinji rwaantu vangadiwa ,izvi zvinokwanisika nekunge kwatovakwe mhatso dzimweni dzakaita mudurikwidzwa kunyanye ndawo iridoko zviani, izvozvo ndozvingatobatsira.

Zvikora zveantu akuru zvinosisa kugara zvakachena izvi zvinosisa kukweya antu kuti afunde pachikora chakadaroko ngekuti kuchena kunoonekwa kubanze kunotonga kuri chiratidzo chekufundwa kunoitwa pachikorapo.

Mazuwa ano eya nzvimbo zhinji dzofundirwa dzoshandise michini yechimanje manje inochengetedza mashoko inototi zviro zvisarashika zvirambe zvindoriyo zvekuti zveindotsvakwa zvitsvakwe zvirinyore. Azvichadi kutore mafaera kudayi.

Antu paanonge akayema kana kuti akagara akawanda ,anosise kusiye mukaha pakati pavo, kuyitire kuti kana payine unonga ane mukuhlani ,uwuparariri ngekukasira pane umweni ,izvi zvinodetsera.

Antu eifunda akagarisana pakati Pavo panosisa kusiya mukaha izvi zvinodetsera pakuti kuti pakaita mukhuhlani pakati peumweni mukhuhlani aukasiri kupararira wechienda kuneamweni asina.

Muzvikora zvedu zvemhando yepamusoro zvinosisa kugara zvakarongodzerwe zviakwa zvinobetsera pakuchengetedze midziyo inenge yeyi shandiswa pachikora poo.

Fundo yepamusoro inosise kuti itsigirwe munyika ngokuti ndiko kunobve hupfumi hwenyika nekusimba kwenyika kune zvee hupfumi weshe.

Zvikora zvemhando yepamusoro zvakakosha munyika, ngekuti zvinosimudzire fundo yaana chiremba nanamukoti uyezve zvinoite kuti nyika igwinye panyaya yeutano pamwepo nekusimudzira upfumi hwenyika.

Zvikora zvemhando yepamusoro zvakakoshera nyika. Ndokuno bikwa antu amweni anozoguma otungamirira nyika vachisumudzira nyika iende mberi.

Zvikora zvefundo yemhando yepamusoro zvinosise kuwande munyika. Kufunda kweantu kunosimudzire nyika mune zveupfumi. Saka antu anosise kugara echifunda kusvike padenho repamusoro.

Kufunda kwemazuva ano kwareruka ana ondofunda ngemasai-sai. Kwane madandemutande ekuti kufunda kwavo kundotsvaka masai-saimwo, zvechitoreruka kufunda kwechiita nyore.

Kuti nyika ibudirire inosise kuti antu asvike pakufunda kosvike padanho refundo yepamusoro. Fundo yepamusoro ndiyo inogadzire muntu pane ramangwani rake nekusimudzire nyika.

Kuzvikora zvingave zveana padoko kwoitawo zveantu akuru zvinosisa kuti anofunda ana ngeantu akuru angadai echifunda aone mukana wekuti apote echiendesawo zvichemo zvawo kwaangada kuti azviendese pasina unoanongodzera kuti nhingi ndiye wazodai.

Chikora tinkaona chachizi pandau isina pakanase kufarukana pekuti zveshe zvingadiwe kuakapo zviakwe po chingatoite kuti zvireruke kuake mhatso dzakaite mudurukidzwa dzinoite kuti ndau ishandiswe irpoyo shomayo.

Zvikora zvinosise kugadzire urongwa hwemafundire anenge echiite afundi, izvi zvinodetsere kuti pange pane kugara afundi nevafundisi achona akarongeka eiziye kuti nyamushi ndinode kubata pakat, zvinodetsera.

Muzvikora munosise kuite mabhuku, moitazve mbatso dzekuerengera. Kuerenga kunodetsere ana anofunda kuti aone zveshe zvaangade kuziya pane zvaanofunda.

Kufunda kwechikuru kweantu anofunde pazvikora zvemhando yepamusoro kunode kuise musoro pamwepo akudi kuti unoti kwai changu ndega azhinji anoita changu ndega aabudiririba mufundo yawo.

Eyaa antu anofunda akanyatsoparadzana hurwere ahuparariri. Zvirwere zvakadai ngebesha mupengo reCOVID riyana aringa parariri maningi echinge akaparadzana kudarokwo. Kwakuti michiniyo inokhombwa yakaita yechimanje manje eyaa inoita kuti antu aziyewo zviro zvechimanje manje.

Zvikora zvinoita ngezvefundo yepamusoro zvinosise kuti zviwande munyika. Izvi zvinodetsere kuti antu emunyika wane kufunda kusvike paanode kusvika pemene. Nyika yaita antu akawanda afunda ndookuti yasimukira.

Mbatso dzeku fundira dzino sise kuti dzigare dzine zvituru ne zvigayo zvingave zvi hlayo zvakati wandei kuitire kuti ana ogara asaite zvekunga ano tsikinyidzana zvino batsira muku ite kuti afunde aka sungunuka.

Fundo yepadera inodetsera antu emunyika kuti akwanise kusimudzira nyika yavo pamwepo nentaraunda yaanogara. Ndozvakanakira fundo yepadera.

Tisati tatarise fundo yepachikora, zvakadai ngezvikora zvikuru izvi. Chekutotanga unotode kutotange kuonawo kutarisika chaiko-chaiko kwechikora chakhona kuti chinoningirika here.

Kufunda kwemazuva ano koreruka ngekuti unobaende koona kuti kunyare muntu unoti haazwi aa unoremerwavo hake ngekusatozwavo hake. Asi kufunda kwareruka ngekuti unoende koona kuti chiyungu chorerutsa ndima michini yayo mazuva ano haa vaitoti zviendeke.